Ba matiti eza awa neti na mwa elanga moko ya muke, ba loni pe nzete eza pembeni , na eloko moko ya pembe eza pembeni ya matiti yango . Eza pe na biloko moko ya chocoolat pembeni .

Mwasi moko aza na kati ya likita aza na mwasi moko ya pembeni ya mondele alati mwasi yango alati bilamba ya maputa.

Na bilili oyo nali komono liboso ya nga awa namoni lopango moko ya molayi pe liboso ya lopango yango namoni ba nzete ya fololo ebele pe namoni lopango yango likolo namoni ba kanga moyibi na kati ya lopango yango namoni ndako.

Ba sapato mibale eza ya langi ya rose eza ba sapato ya kala ya ba sapato ya basi moko eza na se mosusu eza likolo nango eza ya kala na kati eza ya langi ya chokola.

Mapapa eza awa mingi eza esika moko pona kotekisa eza mapapa esalama na afrika eza na ba langi ya mosaka ,ba langi ya bozinga, ba langi ya motane ,balangi ya pondu ,nyonso esika moko na sapato yango.

Bato ya mibeko batelemi awa balati bilamba na bango ya langi ya motane na mwindu na mwasi moko aza na kati na bango alati mbati ya mwindu na simisi ya rose.

mbengaloo ya ndako eza ya pembe na kati na yango bakiti eza na kati eza na langi ya mbwe liboso na yango tozomona bafololo tozomona pe banzeta mike mikuse eza plasa kitoko efelo na yango nyonso eza ya pembe

mutuka ya monene etelemi eza na langi ya pembe eza na mapine ya minene na nsima na ngo matala na yango eza na lange ya motane

Npine ya motoka monene eza awa eza na langi ya moindu, na nsima na yango ba eloko na eza na nsima eza na balangi mingi ,mosusu eza na langi ya bozinga mosusu eza la balangi ya montane, na langi ya mosaka.

Mwana-mwasi asembili kombi na maboko azoseka aza na suki mingi na motu ya mwindo alati bilamba ya langi ya pondu, na langi ya motane.

Bambeki awa eza motoba ekangami eza na langi ya chokola nyonso batia yango likolo ya mesa moko ezali neti sercle moko nyonso eza epai moko

Eengi mobali afandi alati na kingo na maboko ne ba biloko ya talo akangisi suki neti basi, aza pe na mandefu ya moke alati likolo elamba ya langi ya mayi ya pondu pe na se elamba ya langi ya lilala.

President ya Congo Brazzaville Sassou Ngeso azokita na pepo na nsima na ye soda moko azali azomemela ye biloko na ye na ba mama mibale mosusu baza pe na nsima na bango.

Bilengi mibale bafandi balati bilamba ya bozinga bafandi na nse likolo ya etoko ya langi ya motane na langi ya bozinga na nsima na bango basapato na bango ezali.

Mibali motoba batelemi esika bazobeta ndembo ya basket bazosakana ba misusu balati bilamba ya bozinga ba misusu mama elange ya pundu bango nyonso azobeta ndembo ya baskete

Mafuta ya basi eza na kati ya etandaka eza na ba kopo moko ya malangi ya pembe likolo na yango eza na langi ya lilala.

bana-basi baza na kati ya epai babetaka ndembo bazobeta ndembo ya rugby bamisusu bazosote likolo bamisusu baza na se bango nyonso bazolinga bakanga ndembo yango

Moto ya mobali atelemi liboso ya bato liboso na ye eza mikro azopesa maloba alati kazaka ya langi ya bozenga na elemba ya kati ya pembe atie pena cravate ya langi ya bozenga na pembe.

Bilenge mibali mibale ba telemi esika ya lisano ya basket, balati ba kaputula pe likolo bilamba ya mwindu pembeni na bango pe ba misusu ba telemi.

Ndaku ya munene eza ya pembe eza musée ya galerie du bassin du Congo eza ndaku babombaka biloko ya kala Po ete Batu baya kotala yango bayeba ndenge ezalaka kala eza na efelo ya pembe

Elili eza awa eza na motuka moko ya langi ya mayi ya pondu pembeni na bango atelemi bato mibale ba telemi batie bikoti na motu balati matalatala na miso bango nyonso batie bakazaka na ba pantalon moko ya langi ya bozinga mosusu na langi ya motane.

Fololo moko ya kitoko ya langi ya rose eza na quantite moko ya moke, ya langi ya rose na pembeni nango tozo mona matiti pe na efelo ya langi ya mayi ya pondu.

Mwaasi akangi suki ya maboko ba kangi ye kitoko, bazo lakisa biso suki ya maboko elali na motu na ye. Alati pe eloko ya matoyi moko ya pembe, ye moko pe aza na nzoto ya pembe.

bato baza na libanda ya ndembo bazobeta ndembo bazokima bazosakana na nsima na bango ndako eza ya monene ya molai elangya pembena ya bozinga

Ekala moko eza na efelo ya balangi mingi, langi ya mosaka, langi ya motane, lange ya mwindu, langi ya maya pondu. Liboso na yango elili moko eza ya moto atelemi atiye maboko likolo pe liboso okotango na se eza mabele.

Bato batelemi libanda ya lisango ya ndembo ba telemi na molongo moko bango nyonso, batia liboko moko na tolo balati bilamba ya langi ya bozinga na langi ya mosaka na bas sapato ya mwindu ba mosusu mpe ya pembe ba mosusu mpe na langi ya mosaka.

Bato mitano baza elongo bazokanga foto mwasi moko na mibali mineyi liboso na bango mwasi moko afandi alati matala tala na misu ba mibali nyonso balati matala tala na ba masque na liboso na munoko na bango.

Place, ba tekisaka biloko. bazo sakola papier ya molunge, nkombo na ngo rulo fax. Moto asimbi yango na maboko, po alakisa bato ba somba ngo.

Bazotia lopete na mosapi na ye lopete ya kitoko na manzaka na ye pe atier verni ya langi ya rose azokotisa lopete na mosapi

tiombo eza awa ya pembe likolo ya mesa liboso na yango eza carto batiaki yango ntango basombaki yango eza nano na sika na isalami te

Motuka ezo kende na nzela eza na langi ya mayi ya pondu na pembe, na nsima nango pouse pouse eza na langi ya motane, pembeni nango ba mituka mosusu etelemi ya pembe na ya mayi ya pondu.

moto moko atelemi na nsima ya camion ya molai ya pembe pembeni ya moto yango ndako moko eza kuna ya kala ye moto yango alati bilamba ya langi ya bozinga alati kaputula na elamba ya likolo mosusu aza pembeni na ye alati bilamba ya mwindo

ebale eza na kati bazamba moko eza kote oyo zamba mosusu eza kote mosusu kote mosusu ya zamba nazomona ndako moka molai na kati ya ebale kote mosusu ya zamba nazomona bandako na kati ya zamba ngo

Sane moko eza na bambisi balambi ebisi ya mai eza na kati ya sose mingi na pilipili pembeni pembeni na pembeni yango mpe batie bandunda na kati nyonso eza na kati ya sose.

kami ya pembe eza pembe liboso na sima eza na nzela na sima na yango eza neti eleko moko batiaka yango frigo po biloko eza na kati ezala malili ,pembeni na yango banzete mibale eza ya milai

Ndako moko eza awa ya monene eza ndako ya lisanga lefelo na yango eza na bakare moko ya meke meke ya mwindu na banzela ya pembe liboso na yango mituka mibale etelemi moko ya lange ya ozenga mosusu na lange ya pondu pe bato mibale bazokota na kati ya ndako yango.

sani moko eza ya pembe eza likola ya mesa na kati ya sane yango eleli moko eza ya motu moko ya mwasi alati milamba ya langi ya motani na langi ya kozinga eza pe na bafolulo pembeni na yango

Bato ebele baza esika moko balati bilamba ya malili, baza esika ba zwaka mpepo po ete ba kende libanda ya mboka na bango. Balati bilamba ya langi ya mwindu likolo ba lati bikoti ya motane na ya mwindu.

biloko ya kolata ya kitoko eza likolo ya mesa likolo elamba ya pembe tozomona biloko ya matoi tozomona biloko ya kolata na kingo biloko kolata na maboko eza ya kitoko

Molangi ya malasi ya pembe eza awa. Molangi yango, eza pembe, eza pe na langi ya bozinga. Bakomi infinite blu

Biloko mingi ba salelaka na kelasi eza awa eza na kati ya etanda moko ya langi ya mbwe, ba buku eza na kati ba mikanda eza na kati ya langi ya bozinga, langi ya mbwe, langi ya mosaka, langi ya motane, pe eza biloko mingi esika moko.

Mwana-mwasi azosala soudire na lininisa ekatanlmaki alati mbati alati ba lunette na misu po misu naye ekufa te na biloko elongwaka na soudire.

Motuka monene etelemi na nzela ememi ba cassier ya masanga mingi pembeni nango motu moko atelemi alati ekoti ya pembe na bilamba ya pembe motuka pe ezokende azotala kote mosusu.

Ba sapato mibale eza awa ya langi ya rose na pembe batie yango likolo ya eleko ya pembe eza pe na ba singa na yango ya rose eza ya bana mike eza pe na kati na yango mpe eza mwindu.

Motuka moko ya langi ya mayi ya pondu na pembe likolo e sali likama, e tuti libanga moko ya monene mingi, motuka yango ekufi mingi liboso na yango ekufi e panzani mingi .

Sani eza awa eza na biloko ya kolia y ndunda eza pondu ba lambi ba lambeli yango place moko na nyama, ba sangisi yango na nyama eza kitoko, eza na sani ya langi ya pondu pe.

motuka monene ya caminion etelemi na nzela eza na langi ya mosaka na nsima na yango bato batelemi liboso na yango pe bamosusu batelemi pembeni na yango banzete eza mingi na nsima ya banzete tozomona ndako moko ya molai ya etage

gana bafandi na kati ya ndako batangelaka bazo tanga babuku eza na masolo ya bana bango nyonso bafandi esika moko mwana moko na moko aza na buku na ye azotanga

Nganda eza awa eza na bakiti mingi na bamesa mingi me bato baza na kati te kazomela plafon yango pe eza langi ya mosaka

sapato moko eza awa batie na se eza ya pembe na se na yango eza na lange ya mbwe sapato yango eza na basenga na yango te eza yango moko kaka boye polele basenga na yango eza te

ba brose ya mino eza awa motoba ya bana mike moko mibale eza na langi ya lilala mosusu eza na langi ya pembe mosusu eza na langi ya bozinga nyonso eza place moko pembeni yango tozomona ndako moko ya moke .

lolenge mwasi azotambola liboso ya kelasi nkombona yango lise de la revolution alati elamba ya mwindu na elamba ya motane likolo efelo ya kelasi yango eza ya lange ya mosaka na ekuke ya lange ya mwindu esalama na mabinde

Ba kopo ya milik awa kombona nango momo, bazosakola ngo eza miliki ya kitoko bakopo yango eza na langi ya pembe ,langi ya bozinga, na langi ya mwindu.

Matiti moko eza ebele na ba nzete ebele eza na kati ya zamba ndako moko ya moke eza pembeni eza na ekuke ya mwindo ba nzete eza etondi na mabele pe eza na se.

Elenge mwasi kitoko ya mwindu na nzoto na ye azo tekisa biloko ya ko kanga na motu biloko yango eza na ba langi ekeseni ya rose, ya bozinga, ya mayi ya pondu ye moko alati elamba moko ya liputa pe azo seka.

Mwana-mobali asimbi nzete ya kombo na maboko azokombola na se ba papier eza na se alati sapato ya mwindu likolo pe atie elamba ya mwindu likolo alati pe pantalon ya bozinga.

Sani moko ya mbele ya pembe eza na kati na ba mbuma, ba mbuma ngo eza na langi ya lilala, misusu eza neti ba mbuma mbuma ya mwindu, misusu eza na langi ya motane, nyonso eza esika moko.

ndenge mwasi azolakisa biso suki na ye suki na ye basanole yango bien kitoko basalaango backhall ye azotalana se po alakisa biso suki alati elamba ya langi ya motane ya moke

Mobani a telemi liboso alati simisi ya langi ya bozinga azol obisa bato baza liboso na ye, biso tozo mona bango te, na sima na ye ba kiti ya longondo eza na mesa liboso na ye .

Kupakupa moko eza awa eza ya kala mingi eza pe na salite likolo na yango esika ba simbaka yango eza na langi ya chocolat mpona ko kata biloko.

Ba sakoshi eza misato. Moko ya langi ya bege, mosusu ya langi ya mayi ya pondu, mosusu ha langi ya moyindo, eza ya ba sakoshi ya basi ya ko mema.

Motu moko atelemi na nzela. Alati mbati ya langi ya mbwe. Atie sacoshe ya mwindu na kingo. Alati pe likolo elamba ya langi ya mosaka. Asimbi eloko moko na maboko na ye.

Biloko ya kolia eza na kati ya sani. Ba nyama eza na kati balambi na soupu nango, fufu pe ezali na ndunda ya pondu, pembeni pe nazo mona pili pili.

Awa eza esika ba tekisaka biloko ya kelasi tozo mona ba bikomeli, ba mikanda. Biloko ebele ya kosalela na kelasi ya ba langi ekeseni langi ya mayi ya pondu, langi ya lilala, langi ya mbwe, langi ya bozinga.

Ndako ya etage eza awa eza na lopangu ya monene ebatongisi yango na block sima ekuki na yango ya kokota na kati eza na langi ya mwindo.

basani ya ndembo mibale batelemi place moko balati basapato moko alati sapato alangi ya bozinga mosusu alati sapato alangi ya mosaka bilamba na bango moko eza na langi ya bozinga mosusu eza na langi ya motane na basimbi pe basakoche

makisiar eza ya irontonic carton yango eza na balangi ya pembe na montane ezakisesongisaka makasi na nzoto eza na bavitamine mingi

Ail mingi mingi eza ail mingi eza place moko eza pembeni na pilipili mingi pilipili yango eza na langi ya mutane pembeni na yango pilipili mosusu eza na langi ya bozinga nyonso eza pembe ya ail eza mingi place moko

Radio oyo bazalaki kosalela kala bazalaki kosalela yango na ba cassette eza ba midele ya kala eza na langi ya mbwe pe na ba bafle ya mwindu.

Mayi moko ya mabe eza na kati ya terrasse pembeni nango ba matiti moko ya asali te liboso nango mwa mosika zando moko eza kuna ba motuka eza na kati na bato ba telemi telemi nzela ya mabele eza pembeni pe.

Elenge mobali awuti na zando place ba tekisaka biloko asimbi na maboko biloko awuti kosomba. Ba miliki, ba mapa, alati mbati ya langi ya bozinga na likolo elamba ya langi ya mbwe na pembe.

Moto atelemi, azo sala discour. Na nsima na ye, ba drapo eza mibale. Moto yango, aza mondele, aza na suki ya pembe na motu na ye.

sapato ya mwasi ya molai eza awa eza na langi ya ross matiyango likolo ya bacaro eza ya langi ya mwendo na pembe sapato yango eza kaka lokolo moko eza ya molai

Buku moko, eza na elili ya mwana-mwasi ya motu moko atelemi, aza neti moyibi, ayibi malala. Aza na suki ya pembe, ya mwindu. Na nsima na ye, moto azo landa ye po azo ngisa malala na ye.

Bana-classe baza ebele esika moko liboso na bango molakisi na bango azali alati liputa bango balati bilamba ya kelasi ya kaputula ya lang ya bozinga likolo elamba a langi ya beige bazoyoka biloko molakisi azoyebisa bango.

Zato moko eza na kati ya bala bala bazotekisa biloko yako sakana ya bana eza na ba sapato eza na ba motuka ya mike eza na ba mituka ya minene eza na ba velo, mwana moko aza pe na nzela yango azo leka alati mbati ya langi ya bozinga.

mapapa mingi eza ya kotekisa eza bamopapa ya basi ya likolo eza na langi ya mosaka eza na langi ya pembe eza na langi ya motane na misusu ya mwindu na misusu ya peje nyonso eza likolo ya etandaka bato babtal yango basombango

Motuka moko eza awa eza neti ya jeep eza na modele ya kala eza na langi ya bozenga likolo na yango batie kitambala mpona kopangwisa ango.

Ba tandi biloko mibale, lopete moko ya monene, moko ya muke, e salami neti na maboko, eza na langi ya moyindo pe na langi ya beige.

Mafuta ya kopakola na nzoto nkombo nango coco plus eza na kopo nango ya langi ya pembe na langi ya lilala, esalisaka bato kozwa loposo ya kitoko mafuta yango esalama na mafuta ya Coco.

lokolo moko ya sapato ezeza ya kala eza na langi ya rose ya mosaka eza na balase te eza yango moko

Elenge mobali azwi velo na ye azo mema ngo na nzela aza na kati ya bala bala pembeni na ye ba nzete ezali, liboso na ye eloko eza te. Na nsima na ye pe motuka moko ya langi ya mayi ya pondu, ezali pe ndako moko ya pembe eza pembeni na ye.

motuko monene ya camion eza na caroseri mai ya lange ya pondu liboso na yango eza na lange ya mosaka etelemi bapine nayango tomoni yango eza ya mwa kala na ndako bombaka essense

basandale mibale ya mwindu eza na kati na yango ya langi ya lilala pe langi mosusu na liboso n yango eza likolo ya nsima

Bilenge mibali bazobeta ndembo ya basketball balati bilamba ya langi ya motane

Elili ya makaku eza na kati ya eloko ya kosala kosakola ebobo production, elili yango eza na langi ya mwindu na pembe.

bato batelemini na nzela baza mingi bango nyonso mingi balati bakazaka tembeni na bango bana moka mike bazali ya basi na mibale na nsima na bango ndako eza ya molai na motuka ya mwindu na nsima

Bakiti ya langi ya rose eza na bamesa ya pembe batia yango liboso ya epai baliaka na epai basokolaka bilamba biloko yango nyonso eza epai moko

Batu ya misala balati ba gilet ya langi ya lilala na bikoti ya langi ya bozinga batelemi baza liboso bango nyonso liboso na bango motu moko alati matalatala bango nyonso balati ba pantalon ya langi ya bozinga.

Bato babetaka ndembo baza libanda ya ndembo ya makolo bazokima moko alati bilamba ya langi ya motane mosusu alati bilamba ya pembe bato baza na nsima bazotala bango.

Elengi mobali akatisi suki na ye kitoko na kati batie milongo minei mpona ezala kitoko mingi

motuka moko ya langi ya pondo ezokende na kati ya nzela eza ya toyota pembeni na yango tozomona banzete na ndako moko ya pembe na nsima na yango

camion ezokende na nzela ya potopoto camion yango likolo na yango eza na lange ya lilala na nsima na yango eza na langi ya pondu bapene eza minene ezokende na balabala minene ya potopoto

bilengi mibale batelemi liboso ya ndako moko ya monene bamisusu bazokende bamisusu batelemi balati bakaputula ya langi ya mwindu na likolo batie bilamba ya langi ya lilala bamisusu pe batie bikoti na motu

Sani moko eza na loso na kati eza na caroti eza pe na manioko na kati pembeni nyama moko eza pembeni na kanya moko na kati ya sani yango.

Ba soda mingi bafandi na motuka na bango bazokende bango nyonso balati bilamba na bango ya kisoda na bikoti ya langi ya motane na maboko basimbi minduki.

Na ndako ya engumba ya dingi ba efelo eza na kati ya langi ya mosaka, ya motane, na ya mayi ya pondu, ndako yango pe eza na mayi ya pondu, eza pe na ba nzete ya milayi ya pembe.

molanga ya vigno eza likolamisa eza pe na bavere mibale ya vigno oyo babengaka vigno ya pembe pemee na yango eza carton eza na biloko mingi na kati ya kolia babombo

Motuka moka pembe, etelemi na nzela na kati kati ya nzela pembeni ya nzela na yango matiti eza ya langi ya mai ya pondu, likolo matiti yango pankate moko ezali eza na langi ya lilanga.

molangi ya vino eza lekolo liboso na biso na vere pembene yango na molangi mosusu ya mai eza na kati ya ekala na nsima na yango moto moko afandi ye pe azotala liboso biso tozomona ye na nsimatozomona motu na ye na matoi na ye

Singa eza awa ekotisaka courant eza ya mwindo eza ya molayi fiche na yango eza liboso mosusu eza na sima.

Bato batelemi na kati ya libanda ya ndembo baza mingi ba misusu babetaka ndembo ba misusu baza ba arbitre balati bilamba ya balangi ekeseni balangi ya motane, balangi ya mosaka, balangi ya mayi ya pondu.

Logo oyo ekomami likolo bikunu na langi ya chokolat, eza na elili ya masango ya langi ya mosaka, pe na langi ya mayi ya pondu.

Ba kopo moko eza na kati nango ba mbuma, ba sangisi ba mbuma ya ko nikisama mpona kolia nkombo nango sagi.

President ya mboka rwanda paul kagame atelemi na ba soldats mingi, katikati na bango moko alati kazaka ya langi ya bozinga nde james kabarebe pembeni na bango, bamisusu balati bilamba na bango ya ba soldat.

Buku ya bozinga eza na kati kati na yango elili ya ordinateur likolo nango bakomi b21 yango nde eza kotangisa informatique.

Ba kurone na mutu, eza awa ya lolenge ya ndenge na ndenge. Ba misusu eza ya milai, ba misusu eza mikuse. Eza, na kati ya biloko ya mwindu. Mususu na kati ya biloko ya chokola. Mosusu na kati ya biloko ya bege.

Etandaka eza awa, eza na langi ya peche. Eza na bisika misato ya kotia biloko. Eza neti basala yango na barafia, na maboko ya bato.

Esika ya makambo ya bonkoko ya mboka ya roussie eza awa ndako na ango eza na efele moko ya pembe na langi ya bozinga esika moko likolo na yango liboso na yango eza neti batie ekeko ya mwindu

Ekeko ya mwasi elati elamba ya mwindo esimbi na ekeko yango eza na neti mwasi po alakisa bato elamba yango ndenge ezali soki moto alingi asomba atala ndenge batongi yango.

Ndako moko eza awa etongwami na blok sima omoni ke ndako yango na na esili te eza na pembeni ya zamba bamatiti ya mabe eza pembeni ya ndako yango eza ata na baekuke te na ba fenetre te ndako yango eza na na esili te.

bana-kelasi baza na kati ya kelasi bafandi bazotanga bamisusu bazokoma na bakaye na bango bamisusu bazotala liboso na bango mais kelasi yango eza na mwinda te eza na mwa molili ya moke

Elamba eza liboso na biso eza elamba ya bana-basi eza na langi ya bozinga na langi ya Lilala na langi ya pembe eza bilamba esalama na afrika.

Ba manga minéi eza awa nanu ételi te eza nanu na langi ya mayi pondu, eza na nzéte na yango batié yango na se.

Bato batelemineti bazosala botomboki basilikeli eloko moko basimbi bapapie likolo na yango bakomi na langi ya motane, na mosusu bakomi na langi ya mwindo

Bilenge mibali na mwana mwasi alati elamba ya pembe, atie na motu kitambala ya mosaka, ba telemi pembeni ya motuka ya mwindu, eza na butu motuka yango pe epelisi matala nango.

Ndaku moko eza awa ya molayi eza na langi ya mosaka likolo liboso nango eza esika babombaka mayi ya pembe na bilamba batandi liboso na matiti pe eza na liboso.

gate wana a eza ya pembe ya kitoko likolo na yango badie eleko moko ya mwindu likolo ya eleko yango ya moyundu bakomi bocha likolo eloko yango ya boca toza biloko moko mibale eza na balangi ya motane na ya pembe

bakopa ya mafuta ya kopakola na nzoto eza awa eza na langi ya bozinga kopango batie likolu na yango elili ya libota bana mibale baza na tata na bango na momona mango

libenga eza na se na kati ya potopoto yango mpe esangmisami na matiti boye moto atiaki yango kuna alingi asalela yango po alongola matiti na potopoto

biloko a olo eza na sane eza ndunda balambi pe na mbisi ya kokauka nyonso eza esika moko na babitungolo na bandunda mosusu

Tomona kisi moko eza awa eza nkombo na sipomede mine esalami na ba mbuma mingi basangisi yango place moko basali kisi yango po ebakisa vitamine.

Mapapa ya mibale eza awa na se eza na langi ya pembe eza na langi ya mosaka eza na langi ya rose eza na langi ya pondu eza pembe eza kitoko batiango na se.

Sapatu moko owa eza pantoufle eza ya langi ya pembe langi ya mbwe na milongo mibale ya langi ya bozinga eza yango moko eza na ba lase ya pembe.

Buku eza awa mpona kotangisa bana koloba pe kotanga français eza ya bana ya klase ya motoba elili eza likolo eza na langi ya bozinga na langi ya mosaka.

Telefone eza awa ya tekno eza mingi bazotekisa yango, eza na kati ya lumwali moko na biloko mosusu pe na nsima ya kotekisa.

Sanduku moko eza awa eza na biloko ya kolia mingi eza na bambuma eza na bashokola eza na basambusa eza na bakupu ya masanga na miliki nyonso eza esika moko.

Bana bazosakola buku ya anglais, bana mibale ya basi baza mindele, oyo mobali eza mwindo. Bango batelemi, ya mobali eza na se na bango na nsima na bango babiloko mibale eza na lange ya bozinga, na mosusu na lange ya rose.

Sango moko atelemi liboso ya lelita na liboko na ye aza na ekulusu alati elamba ya molayi ya mwindu pembeni ya lelita yango ya pembe.

Kopo moko eza na kati na yango kisi ya kosembola suki kombo nango koko eza likolo ya mesa ya langi ya mbwe.

Bana-kelasi ba telemi na molakisi na bango balati bilamba ya kelasi ba mbati ya langi ya bozinga, na likolo bilamba ya langi ya kaki bazo yoka biloko molakisi na bango azo tangisa bango. Baza neti baza esika ba zwaka ba avion.

Ekeko ba latisi yango elamba moko ya molayi ya ma langi mingi, ya ba langi ya motane, ba langi ya longondo, ba langi ya bozinga, pe ba latisi yango ekoti ya langi ya motane.

savion enkombo na ngoe germon bazosakola yango eza sabune ya kitoko mpona libota batie elili ya libota moko eza na bana mibale

Basapatu moko eza awa balataka eza na plastique, eza mwindo na banzela nzela misato ya bozinga.

Mwana moko ya moke ya mwasi aza na mama na ye bango nyonso balati bilamba ya langi ya bozinga mama na ye aza na suki ya kitoko baza neti baza na feti mwana azopesa mama biloko ya lia na monoko.

ndako ya monene ya lange ya mosaka eza na hotel de ville ya mosanjo eza na ba ekuke ya pembe mibale liboso tozomana te pe ba efelo ya pembe mibale na matiti pembeni nango

Bato ebele batelemi esika moko pembeni ya ba ndaku ya kala bazotala eloko esalemi bango, nyonso bazoloba ba misusu balati bilamba ya langi ya bozinga ba misusu balati bilamba ya langi ya motane ba mama moko baza na se.

Esika oyo ba tekisaka biloko ya talo ya wolo pe mosusu ya palata. Biloko yango eza ya kolata na maboko, kolata na kingo, kolata pe na misapi.

toza na marche moko ya moke awa liboso na biso basi baza mibale bazotekisa bambuma bananasi basafu malala moko atie maboko na sima mokongo mosusu atie motu nase

buku eza ya kotanga bati elili ya makaku esimbi nzete na sima na yango buku yango eza na langi ya mai ya pondu, langi ya mosaka na langi ya motane.

Mayi ya ebale eza ya monene awa, pembeni nango ba matiti eza mingi eboti pe bato mibale baza na kati ya buatu ya moke bazo kende ba telemi na kati ya ebale yango baza mibale ya mibali.

Biloko ya kingo eza awa mingi, na biloko matoyi ya kitoko, e salama na maputa .

Ndako ya monene ya etage eza na nzela ya monene eza na ba efelo ya langi ya pondu eza na balcon likolo na yango pembeni na yango ndako mosusu eza na efelo ya pembe.

motuka ya moke ya langi ya motane eza na balabala na kati na sima na yango motuka mosusu ezali yalangi ya mai ya pondu banzete pe eza na sima na yango na motu moko atemeli pembeni yango

Ba sapato mibale eza ya mwindu eza ba sapatu ya mibale na kati ya sapatu moko batie ba papier moko ya pembe basapato yango batie yango likola ba carro eza na langi ya mbwe.

bapolisi baza na motuka na bango ezokende bamisusu batelemi ba misusu bafandi balati bilamba ya bozinga motuka yango eza mwindu na mitu na bango bango nyonso batie ekoti ya mwindu

fololo moko eza ya pembe eza na kati na yango baminzoto mitano ya langi ya motane na sima na yango eza eloko moko ya monene ya langi ya motane.

ndako moko ya molai ya monene eza na langi ya bege miza neti eza ya kala eza na bako moko ya monene mingi libanda na yango nde na se nsima eza neti eza na bosoto

Sapato eza awa ya moyindo eza sapato ya molayi likolo nango bakomi biloko na langi ya mosaka na se nango eza na langi ya pembe eza pe na ba lase ya mwindu.

Elenge mwasi atelemi alati elamba ya mwindu na sakoche ya mwindu na loboko na ye alati eloko moko ya pembe asimbi pe kitambala ya langi ya mosaka.

Molangi ya plastique eza na kati nango mayi ya mbuma ya nanasi eza kitoko likolo ya molangi yango ya plastique batie eloko ya langi ya nanasi po ete bato basomba ngo.

mwana-mwasi ya moke atelemi asimbi na maboko na ye microfone azoloba misi na ye ezotala na se na motu na ye akangi suki ya maboko liboko mosusu ezosimba liboko oyo eza na mikro

Motu atelemi na nzela ye moko eza pe neti eza na butu, alati kaputula ya mosaka likolo alati mwindu. Pembeni naye ba matiti ezali, asimbi ba nzete.

Mwana-mwasi azolakisa biso suki na ye ba sanoli ye kitoko ba sanoli chinon azolakisa biso liboso pembeni pe na nsima po ete bato batala ngo bango mpe basanola yango neti oya asanoli.

ndenge mwasi azokende na nzela liboso na ye banzete ezali na motoka ya monene pe ezokende liboso na ye ndako ya molai pe eza pembeni na ye eza na fololo ya langi ya mosaka

Mwana mwasi azolakisa biso motu na ye po ete totala ndenge bakangi ye suki ya maboko alati biloko ya matoyi alati pe elamba ya lange ya motane azotala liboso na ye.

Ba soda mibale bazo kende na nzela ba lati bilaba na bango ya kisoda pembeni na bango motuka monene eza ya bisi eza ya pembe liboso na bango ba nzete eza na katikati ya nzela ba mwinda eza ya milai.

bilenge mibali batelemi na esika ya lisano ya basket bango nyonso batie maboko na likolo balati bilamba ya lange ya mutane na nsima na bango esika yango oyo ya lisano eza na bakiti ya langi ya mosaka na langi ya pondu

ndako moka molai ya pembe eza likolona yango eza na biloko bakomi na lange ya bondu mosusu na langi ya motane na liboso ya ndako yango mwasi moko azokende elati liputa ya langi ya mosaka na motu naye etie kitambalo ya pembe pembeni yango motoko ya pembe eza liboso

Nzela ya mabele eza awa ya molai. Na katikati ya nzela mai ya mabe eza na kati. Pembeni na ngo, ndako ya etage ezali. Eza na ekuke ya kokotela na ngo na kati ya sukola. Pe nzete moko ya moke eza pembeni yango.

Camenio ya monene eza awa eza na langi ya motane, na nsima na yango biloko eza na nsima eza na lange ya pembe etelemi na nzela bapinene yango eza mwindo na mbwe.

bana mike mingi baza esika moko bamisusu batomboli maboko bamisusu bakangisi soki bana basi na bana mibali balati bilamba ya lang ya bozinga ya lange ya ros ya lang ya pembe

toza na kuku moko awa ya kitoko eza pena likuka pembe na kati na yango armoire ya pembe pembeni na yango ba biloko basalelaka mpona kolamba balutu

Mama moko afandi na se azo pesa biloko ya kolia ba ntaba na ye, alati liputa asimbi na liboko eloko ya bozinga.

Motuka ya Corolla eza na nzela eza na langi ya pembe na langi ya mayi ya pondu eza pembeni ya efelo ya langi ya beige na se nayango tozomona pe matiti moko ya mikuse

elenge mwasi alati single moko ya milongo ya pembe na mwindu aza na suki ebele na motu akangi suki na nsima alati biloko mato ya milai ya kitoko afandi na kati ya ndako

motuka monene eza ya nzela eza na langi ya mwindo na nsima na yango pankate moko eza na se ezosakola biloko ya mtn na pembeni na yango motuka mosusu eza na langi ya ma ya pondu etelemi na nzela mosusu

Bana ya kelasi ebele baza esika moko batelemi liboso ya bakelasi na bango, bazozongala ndako basepele baza na basacoshe na bango na mikongo, balati pe bilamba yakelasi bamisusu bazoseka bamisusu batomboli maboko na bango.

Bana bamingi bazotambola bazokende neti baza na classe baza na basapochi ya mokongo bamosusu basimbi bamosusu na kingo liboso mobali moko azali alati kazaka yalandia motane na mbati ya mwindu

Bisaleli ya kolamba eza na kopo moko. Eza ba lutu minene, ba kanya ya minene. Ba luche, eza na kopo moko ya langi ya pege, na misusu na langi ya shokola.

Mboke eza ya bana 6e primaire kotangisa bango anglais mpona baye bango batie foto ya bana batie foto ya samba na foto ya mai.

bamayaka eza awa ya mingi esalama na naki afrique eza na balange ya pembe ya mwindu langi ya bozinga lange ya mosaka langi ya ma ya pondo eza kitoko

motuka monene ya camion etelemi na balabala pembeni ya ndaku moko eza na fololo ya pembe na ekuke ya langi ya bozinga, motuka yango eza na langi ya motane ,pembeni na yango moto atelemi alati elamba ya pembe likolo na mbati ya mwindu.

Moto asimbi kisi ya Maladox na maboko, eza kisi esalisaka ba mama baza na zemi contre ba ngungi.

sapato ya basi ya langi ya mwindo likolo na kati eza na langi ya bwe na sima eza na langi ya bwe.

motuko ya basoda ezokende na nzela eza na basoda bafandi na kati bazokumbango bamosusu batemeni pembeni baza na monduki na maboko pe bato baza pembeni na bango bazotala bango bazosala defile

mobali moko ya elenge aza liboso na biso azotala pembeni na ye tozomona litoi na ye moko tozomona lisu na ye moko tozomona monoko na ye nazolo na ye aza ya mondele suki na ye eza mikuse na pembeni

moto yamwindo aza liboso ya bato misato ya mindele moto ya mwindo aza na suki ya milai bakangaki suki na milai batamindele bango nyonso balati eloko te likolo na tolo na bango balati eloko te bango nyonso bazotala liboso

Mbuma oyo ya pai pai eza ba kati yango na kati na kati kati nango tozo mona ba mbuma ngo ya mwindu, mbuma yango ya pai pai eza na langi ya lilala, batie yango likolo ya likasa ya langi ya mayi ya pondu.

Kisi oyo ya Mixakol eza ya kosalisa bana mpona ko bikisa bango maladie ya kosu-kosu, na kobela na zolo, eza na langi ya motane.

Mwana-mwasi moko ya kitoko alati elamba ya lange ya bozinga ya mwindu aza na suki kitoko milai ya lange ya motane na kingo alati chenete azosakola eloko ya kiacuafur.

Sapato eza awa ya pembe eza na balangi ya rozenga balangi ya rose balangi ya pembe bati yango likolo ya eloko moko ya pembe eza pe na balase ya pembe na kati na yango eza rose

Mwasi na mobali batelemi pembeni basimbi na maboko na bango, mikanda ya pembe mwasi aza na suki ya milai alati pe elamba ya langi ya motane na ya mwindu, mobali alati kazaka ya langi ya bozinga na cravate ya langi ya motane.

elenge mobale aza awa ezosekisa mwana moko ya moke bango nyonso bafandi place moko na motuno na bango balati bikoti ya lange ya motane balati bango nyonso na se bambati ya lange ya bozinga na likoloba te biloko ya lange ya motane

mbeto moko ya kitoko eza awa esalami na libuyu ,pembeni na yango bamesa na yango ya mike ezali tozomona pe ekuke na yango ,eza na se na yango eza lokolo sima.

kisi eza awa ya mosikciline ezalaka kisi ya antibiotique esalisaka bato soki baza na kobela bakomi yango na langi ya motane bwate na yango eza na langi ya motane na pembe

elengi mwasi afandi azolakisa biso suki bakangi ya kitoko bakangi suki ya maboko batie pe meshe na kati alati elamba ya langi ya motane na langi ya bozenga alangmosaka na langi ya pondu

Kisi kombo na yango Secour eza ba comprimer mpona kosalisa moto azoyoka mpasi na motu na nzoto nyonso eza na langi ya motane na langi ya bozinga.

ndako moko moke eza na langi ya mai ya pondu eza na tala moko bapelisi na katikati na yango ,sakoche moko ya moindo eza na se ekuke na yango bafungoli yango moke

Sapato eza awa eza na likolo ya nsima eza pe na ba singa nango ya pembe, eza na langi ya mbwe, pe molongo moko ya bozinga, pe na langi ya pembe, sapato yango eza lokolo moko.

Mwana-mwasi ya pembe alati kitoko bilamba nyonso ya pembe. Pe na nzoto naye atie ba bijou ya kitoko ya kingo, ya maboko, na biloko ya matoyi ya kitoko azo tala liboso naye.

Na ésika oyo ya lisano ya baskete, bilengi batélemi balati bilamba ya langi ya bozinga, makaputula ya bozinga, na likolo bozinga eza basi na mobali moko na kati pe na nsima azosakola sprite.

ndenge mwasi efandi na magazine na ye azotekisa bilamba ya maputa azotekisa bilamba ya kokanga na suki ya lang ya pondo ya langi ya ross na langi ya bozinga ye te azoseka

Ba sabuni oyo eza na ba sanduku ekeseni mibale eza na basabuni ya langi ya pembe na mosaka mosusu eza na langi ya rose basabuni ya pembeni nango eza ya mayi eza na langi ya lilala.

Bana basi bazobeta ndembo ya baskete balati bilamba ya langi ya mosaka batelemi moko na kati ye nde tabeti ndembo likolo bato baza pembeni na bango bazotala bango.

Awa bazo sakola vaccin po ba yebisa batu ba tubaka bango ntonga ya vaccin, mpo ba belaka te ba bokono ya ndenge na ndenge.

Matiti moko eza na se mingi pembeni na yango eza nzete ya manga ba nzete, mingi eza na pembeni ya ndakumoka moke na kati ya zamba ango na nsima na yango mabele moko eza na nsima.

Limwali moko eza awa eza na langi ya belge eza pe na milongo na kati ya mwindu batia yango na se pembeni nango ba lomwali mosusu ezali ya langi ya mosaka.

Ndako eza awa eza na langi ya mosaka na fenetre na yango eza na langi ya pembe liboso na yango tozomona vase eza na fololo na kati pembeni efelona yango pe eza na langi ya mosaka.

Elenge mwasi aza na maboko na ye mafuta azosakolango po basomba ango ye mokalati bilamba ya ma ya pondu na mwindu

Bana mitano bauti na zamba kozwa nkoni mpona kolamba pembeni na bangombwa eza balati bilamba ya bozinga balati bilamba ya langi ya motane na lange ya pondu batelemi place moko.

Sapato ya mibale eza awa mibale eza na langi ya ma ya pondu me ya pembe na kati na yango eza na langi ya bege balase na yango basenga na yango eza na langi ya mai ya pondu me ya makasi nyonso eza likolo ya nsima

basoda baza misato batelemi moko eza liboso na bango aza elenge na mosusu baza na nsima bango nyonso balati bilamba na bango ya basoda batie pe ekotiala ya langia ma ya pondu basimbi na maboko na bango minduki

Bana ya basi n'a mibali baza esika moko bazotala liboso basimbani basi bakangi ba suki mibali balati ma semisi ya pembe

Mokolo ya mboka ya Congo Brazzaville Sassou Ngeso azosolola na bato ya mibale misato bango nyonso balati ba kazaka ye alati cravate ya langi ya motane ba kazaka na bango eza ya langi ya mwindo.

Moto moko, azosopa mafuta ya petrole na kati ya motuka. Mafuta yango, kombo na yango total. Eza na mbeki ya langi ya mbwe. Liboko ya moto yango azosopa mafuta yango eza liboko ya mondele.

Mwana-kelasi bafandi na kelasi na bango liboso na bango soda atelemi aza na monduki azotangisa bango bango mpe bazolanda ye atelemi pembeni ya etanda ya mwindu.

Sango atelemi na balabala alati elamba ya longondo pembeni na ye moto mosusu aza kuna alati elamba ya motane bango nyonso balati ba sapato ya mwindu batelemi place moko.

Mwana mwasi aza na modele ya suki ya kitoko tozo mona yango na sima eza na toma ya aclamati na kati a latil elambal ya pembe azo tala liboso na biso .

tablo eza owa eza na bamama mibale bafandi bazosolola moko azotuta pundu na liboko na yo aza na nzeta liboka pundu na ototango na liboka na mituba na bango batie bafular mokalati bilamba ya bozinga mosusu alaki bilamba ya colere ya bege

Atite eza na lefelo mosusu eza na langi ya pondu mosusu eza langi ya mosaka moko eza likolo mosusu eza na se nyonso eza place moko.

ndako moko eza na efelo ya langi ya bege liboso nango na bafolole liboso eza pe na ekuke ya langi ya mwindu

Mama moko aza na bana ne mine, bazokendel ya nzela bana misato ya basi moko mobali bango nyonso balati bilamba ya maputa mama alati kitambalo na motu ya langi ya rose.

Bambisi ya mike mike eza na sani moko balambi yango ya kokalanga batie na kati tomati na bitungulu batiango na sani moko eza pe na super pembeni sani yango oyo eza ya pembe.

Awa ya ko melela ngo the eza na langi ya mosaka, na ya langi ya mayi ya pondu. Eza likolo ya mesa, oyo eza na langi ya mosaka eza na fololo ya chokolat na kati.

bana mingi bafandi na se bana mikolo na bana mike ya babebe bamisusu balati bilamba bamisusu balati bilamba te baza na bosoto bafandi pembeni ya zamba na banzete nzete pembeni na bango

Sabuni ya kosokola deko epekisaka microbe nde bakomi yango, eza sabuni ya kitoko. Eza na kati ya boite ya langi ya mosaka, na langi ya mayi ya pondu.

Etandaka eza awa eza na ba etage mineyi na kati nango batie ba buku batie bakaye na biloko mingi bazotekisa na ba prix nango batie yango likolo.

Mituka etelemi na bala bala moko ya langi ya bozinga mosusu na langi ya pembe. Eza pembeni ya kelasi ya institut, kelasi yango eza na efelo ya pembe na bi komeli ya motane.

bandako moko ezala kitoko ya molai ezala banenisa ya langi ya bozinga mingi eza na banzeta a kitoko pembene na yango liboso na yango moto ya mondele azobima alati mbati ya chokola na likolo alati elamba ya pembe

Mwasi atelemi, alati mbati etongwami na liputa. Eza pe na elambana yango ya likolo, etongwami na liputa, na tisi mosusu eza na balangi mingi. Langi ya bozenga, langi ya mosaka, langi ya motane.

Motuka ya langi ya bozinga etelemi na bala bala na kati moto aza te, pembeni nango mwa mosika ndako moko ya pembe ezali pe bato ba telemi pembeni ya motuka eza na langi ya mayi ya pondu bato misato.

awa mosali ya courant afukami azosala basinga ya couran azobongisa yango na motuna ya te koti ya langiya mosaka pembene na ye bamabende eza mingi na basinga couran

Kisi ya cesapol eza ya ko sunga bato baza na bokono ya koyoka mpasi na nzoto, pe ba oyo baza na molunge mingi na nzoto ba melaka ba kisi yango po ba bika.

lfine ya kosokola bilamba eza ya sika nano babandi osalela yango te eza na langi ya mbwe liboso na yango eleko ya kofina eza mwindu na eloko moko ya lange ya motane

Ba biloko neti ba sani ya plastique eza na kati ya etandaka eza na langi ya motane pe na langi ya pembe eza na etalaka ya langi ya pembe

Etandaka eza na mafuta mingi ya kotia na nzoto mafuta ya kotia na motu bamalasi nyonso eza esika moko po balingi batekisango eza na balangi ekeseni mingi

Ndako moko eza awa yalikolo ya mulai, eza na ba fenetree ebele, na se na yango koza bato misato bafandi balati bilamba ya pembe, bazosolola katikati na bango.

ndako eza awa eza na efelo ya pembe liboso na yango bamatiti ezali na se na nzela pe eza liboso banzete moko ya mike eza pembeni tozomona pe ekuki moko ya moke ya chokola

Mwana-mwasi akangi soki ya sengi ya langi ya motane alati elamba ya langi ya pembe afandi azotala liboso na ye biso tozomona ye na nsima ba suki yango akangisi ezokoma ye na mokongo.

Elamba awa eza na ba langi mingi ba langi ya mwindu ba langi ya bonzinga balangi ya motane ba langi ya lilala na ba nzela ya mike mike eza na ba langi ya mosaka nyonso eza na elamba moko.

Mesa moko eza neti lumwalo eza ya langi ya bozinga likolo na yango batie elamba ya liputa elamba yango ya liputa nde basali yango pe po batia na matala eza likolo ya mesa ango.

Eza na bala bala moko ya mabele, na kati nango elembo moko eza bakomi Aumônerie de la République na eza ya pembe na nsima elembo yango nzete moko ya molayi ezali.

Bus moko etelemi eza na langi ya longondo eza ya ba polisi, bakomi likolo nango polisi na langi ya pembe etelemi na nzela neti zandu pembene nango matiti moko eza ya kauka.

Bana basi mibale batelemi na mobali moko bana basi balati maputa moko alati liputa likolo na se alati mbati ya pembe mwana mobali alati mbati ya mwindo likolo alati elamba pembe.

Bana baza mingi bazosaka na libanda ba misusu bazosaka na bakange bamisusu baza na basa koshe ya classe, na mokongo bazoseka bamamama baza na nsima na bango batelemi bazotala bango batwazebele na mabele batelemi na mabale misu bafandi na mabele baosakana.

banzete awa eza mingi pembeni a yango nzela moko ya molai soki totali mosika tozomona bandaku mingi mingimingi na ebale liboso kote mosusu ya ebale pe tozomona banzete mingi migi neti zamba

Na kati ya wenze ba safu eza ebele bazo tekisa, ba tandi tandi yango likolo ya mesa eza mingi boye ezo tekisama.

kaminio moko ya moke ezokende na nzela etondi ba sak mingi ya pembe ba sak yango likolo na yango batu mibale bafandi bango mpe bazokende likola kaminio yango pembeni na yango matiti eza mingi na ba nzete eza neti na zamba.

Motuka ya pembe eza ya jeep ya monene eza na langi ya pembe eza mpe na ba pneu ya minene etelemi na kati kati ya nzela.

Bako pa kofiture eza awa mingi moko likulo ya mosusu eza na banalangi ya rose na langi ya motane na langi ya pondu na kati eza mingi nyonso place moko

mashine ya kosangisa farine eza na langi ya pembe likolo nango batie mokanda ekoki kolakisa moto neti ya kosalela mashine yango eza nano ya sika.

bato mingi baza na kati ya ndako ya bokutani baza na bokutani moko bafandi na bakiti eza na langi ya motane basi na mibali baza na kati basangani basi na mibali bamisusu bafandi liboso bamisusu bafandi na nsima

sabuni ya kosukolela biloko kombona yango lecoke eza liboso na biso eza na langi ya mosaka na kati na yango elili ya soso eza na kati

Bana basi mitano bazobeta ndembo esika babetaka ndembo balati bilamba ya pembe ba misusu balati bilamba ya langi ya mosaka na langi ya bozinga ndembo na bango eza na langi ya pembe na nsima na bango ba kiti eza na place yango babetaka ndembo ba kiti eza ya langi ya pondu.

ndako ya pembe eza na fololo ya pembe eza na ekuke ya langi ya mosaka mibale moko ya monene na mosusu ya moke

Ba mayaka eza awa ya kotia na kingo ya kotia na matoyi biloko ya matoyi emonani esalami na maboko na elamba ya liputa ya balangi mingi mingi.

Motuka monene ezokende na nzela na katikati ya nzela eza na langi ya motane likolo nango eloko eza te eza na remorke moko ya molai mingi na ba pneu mingi.

Nzela eza libosa na biso ya molai na kati ya nzela yango bato bazokende na motuka moko ya mwindo, pembeni ya nzela yangu bandako eza mingi na banzete eza pe mingi pembeni dako ya nzela yangu.

Bilenge mibale misato ba fandi basimbi na maboko na bango milangi ya masanga moko na maboko na ye asimbi mwana mwasi moko ya moke alati elamba ya liputa.

basapato mibale eza awa eza ya kala eza na langi ya bozinga na se na yango nde eza na langi ya pembe batia yango likolo ya ba caro eza na balangi ya bozinga ya makasi na bozinga ya pembe na langa ya pembe

Plasse mokona monene eza na ba nzete na pembeni na pembeni na kati nzela moko eza na kati pembeni yango eza na matiti nyonso eza na langi ya pondo.

Dako moko ya monene, eza na efelo ya langi ya mbwe, eza pe na ba lininisa mingi mingi. Liboso na yango, moto atelemi azokende. Pe liboso ya moto yango, motuka moko eza ya langi ya mbwe.

bana mike misato baza esika moko mokolo na bango alati elamba ya langi ya motane na motu ati kitambala ya langi ya mai ya pondu ba misusu mike bazoseka, basepeli na sima na bango tozomona mabele.

Tata moko atelemi na suki na ye ya langi ya mosaka, alati pelamba ya langi ya lilala pembeni nayebana baza misato moko mwana mwasi moke na bana mibale ya mibale.

Ba mapapa eza awa kitoko ya bana basi eza mibale eza na langi ya moseka na langi ya pondu.

Bilenge mibali batelemi esika ya lisano ya vole bazobeta vole moko asimbi bandembo ya vole na maboko na mosusu bazobumbwa mpo babwaka vole pembeni na bango nzete moko ya monene ezali balati pe bilamba ya ndenge moko

biloko ya kolia eza neti bagato eza na ambalage moko ya carton pembene yango kopo moko eza ya koka ya komela na bakopo mibale eza na bamai ya mbuma

Sapatu ya bana eza na se eza makolo mibale eza na langi ya bege eloko ya kokanga yango eza na langi ya motane eza makolo mibale.

Buku nkombona yango jo bukin eza ya lisolo ya mwana aza na baboti te eleli na yango eza ya bana mibale bafandi na nzela na malili nsima na bango banzete ezali.

Sapato mibale eza awa ya mwindu likolo na yango na liboso eza na biloko ya langi ya bege na sima nango nyonso eza mwindu batia yango likolo ya mesa eza ya pembe.

Bana basi ba telemi na elanga bazo sala lisano ya ndenge bako beta ndembo na bango bal ati bilamba ya langi ya motane bazo solola na mokonzi na bango po ete a yebisa bango ndenge bako beta ndembo .

motuka ezokende na nzela eza na langi ya bozinga eza na kati ya velo na motuka ya solo ezosala kosakola biloka bayao te pembeni yango nazomona kaka mosusu ezokende na bia etelemi yango pembeni yango

moto moko alali na se akufi alaki bilamba ya mwindo aza na centure na libumu aza neti aza soda akangi miso aza na na nsima na se